Ƒome aɖewo le agble dzi. Wo katã wodo asiwui eye wo le dɔ wɔm tso flawa ŋutsi alo wo le flawa dom. Ame gbatɔ si nye ɖevi eƒe awu le blɔ, nane tɔ le ʋi, ɖevi ɖeka tɔ hã le dze eye ɖeka tɔ le be blu ƒomevi.

Amewo va etsi ku ge. Wokɔ etsikunuwo kɔ tri le line efli me. Etsikunua ɖewo le yibɔ eɖewo le ʋi. Nyɔnu aɖe edo awu dzidzi le fili eɖe medo awu kuɖa o. etsikuŋu hã le teƒe ma.

Yevuvi ye eƒe ɖa le yibɔɔ. Awu dzĩ wòdo le fulii. Awu yi wòdo ɖe gɔmii nye gbemumu kɔla le si. Eto le ʋie. Emlɔ nyi le fefem kpakple eŋuwo.

ame aɖe le dɔwɔƒe, exɔ loló aɖe le wóƒe megbe wodó awu dzi kple anyi, meɖeka tɔ le dzē eye woɖó kuku dzē ɖɔ tsitsĩ kpeɖeŋu ama mamleawo ƒe tɔ le eƒe amadede le abe gbemumu nene eye amaɖewo ɖɔ kuku sike le ɣe

Ame aɖewo le aƒu to. Ame eve de esɔ dzi eye ŋutsu ɖeka le esɔ kplɔm eye nyɔnu ɖeka le esɔ ƒe megbe. Amee le esɔ di ɖeka wɔ wu le dze eye ɖeka wɔ wu le dzidzitɔ le ʋe.

Ame aɖewo le dɔ wɔm lɖe agble dzi. Aŋkpa toto le woƒe megbe, wole dɔ wɔm le flawa ŋuti. Awu ye le wo katã ŋuti nye egbemumu. Nyɔnu ye le domie, edo afɔkpa kie le yibɔ.

Nyɔnuvi ale nɔnyi le zikpi aɖe dzi, zikpia afɔti dzẽ le eŋu, awuyi wodo awuɔ kɔla le blu eye aŋutiɖiɖi ƒe amadede ale awuɔ me wole akɔɖu, atɔtɔ, mangɔ dzram.

Yevu aɖewo le ŋu me. Ame ɖe ame ke le eŋua kum eɖɔ tsitsi yibɔ. Ame yi le woaxa dzi meɖɔ tsitsi aɖeke o. Atiglinyi lolo wɔme eve wo le wo gbɔ. Ɖeka le ŋua ŋgɔ eye ɖeka le ŋua ƒe megbe.

Ame aɖewo tɔ ɖe mɔto. Eŋu wɔme eve le woƒe megbe amadede nye gbemumu le eŋua ɖeka ŋu eye amadede le ʋi le eŋua ɖeka ŋu. amidzraƒe le woƒe megbe eye ame aɖe le moto dzi be yeava zɔ woƒe ŋkume ava yi.

Ame etɔ̃ aɖewo nɔ dɔme. Wo katã woɖɔ eta kuku woɖɔ kuku. Woɖɔ tsitsi, wode asiwui asi. Ame eve lé gakpo le asi le eŋuti dɔ wɔm ye ame ɖeka tɔ nɔ wo kpɔm.

Sukuvi aɖewo kple woƒe nufiala le xɔme. Nufiala ege le esi do awu ʋi aɖe le blu kple nuyi..kple nusrɔ̃nu gbogbo aɖewo le kplɔ dzi.

wɔtse sɔ agbe hena ɖuɖu bladzo tɔtoe kpeɖenu lãtɔtoe koklozi ɖaɖa makaroni kple gbewo kpeɖeŋu shitɔ hã le tame ŋuɖuɖua sɔgbɛ hena ɖuɖu

Gbemelãwo sɔ titrii eye edzata ƒe gbɔsɔsɔ me aɖewo wosɔ le eto ɖeka ŋu. Dzata ɖeka hã ŋu du gbɔna. Eto le woƒe ga ma hã ƒe megbe.

Ɖevi aɖewo nɔ teƒea ɖe eye wonɔ anyi ɖe gakpo dzi. Amadede yi ke le gli ele woƒe megbe ŋuti ele abe aŋutiɖiɖi ƒomevi ene. Kotoku ʋi aɖe le woƒe ŋkume eye enugo yibɔ aɖe hã le woƒe ŋkume.

ame aɖewo le exɔ tame ame atɔ ɖó eƒe dzidziwui nye angba mumu tɔ ƒumevi ameɖeka tɔ le yibɔ amaɖewo ɖɔ e kuku exoe ɖe le wó megbe ye aŋutsiɖiɖi ƒe kɔla le eŋuti

Afɔku gã aɖe dzɔ ye kaka xɔwo, atiewo fli kɔ ɖe anyigba. Amadede ye le eglie ŋu nye le ʋe, exɔ aɖewo hã le exɔ ma godo. Eyame wɔ yibɔ.

Ame aɖewo lé wo nɔnɔewo ƒe asi wokɔe yi yame, dzonu le kɔ na wo katã. Wodo awua awu ƒe akpa ɖe le blu eye gɔmee le dze nane le kɔme na wo ke nyɔnu ke nɔnu dɔke le dzilawa nɔ dziɖegbekaɖi ƒe ŋusẽ wa.

Afɔkpa hatsotso vovovowo wo katã wome amadede le si le anyigba ƒe kɔla ne. Wo katã ƒe eka yi le afɔkpa dzia woƒe amadede wo le vovovo eɖewo le abe gbe mumu eɖewo le abe aŋtsiɖiɖi.

Ɖevi aɖewo yi tsi ku ge. Ame ɖeka ƒe etsikunu le ʋie. Ame veveliatɔ, amadede blɔ le enu. Ame etɔ̃lia hã ƒe tsikunu le ʋie. Ame ɖeka do awu ƒe awu dzidzi le blɔ, evevelia aŋtiɖiɖi ƒe kɔla le eŋu

Edzo gblẽ fia eŋuwo, exɔwo eye edzotsiŋua ɖe hã le emɔ to. Ame aɖewo hã tsi atsitre ɖe emɔ to nɔ teƒee kpɔm do ɖa. Ame aɖewo hã nɔ emɔ me tsom woava kpɔ teƒee nu yi le edzi yim.

Ɖetugbevi aɖe tsatsitre, ekɔ kuku kɔ ɖɔ ta, awuɔ woa wuɔ ƒe dzidzi awu ye wòkɔ kpa akɔ ele yibɔ. Ekɔ nane kɔ tso ga le eɖokuie ŋuti ka ŋlɔ Ghana ƒe dekɔnu ɖe dzi.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe eye ame eve lé gakpo le asi. Wodo awu dzi kple anyi ɖɔ kuku ʋi. Ame ɖeka ƒe awu dzi kple anyi wodo ele fuli eye ame ɖekatɔ nye blu kɔla.

Yevu aɖewo le kuteƒe eye aɖaka le woƒe ŋgɔgbe, ke amadede le aɖaka ŋuti labe sika tsi nene, ŋutsu ɖeka yi eƒe klodzi eye wonɔ nyɔnu aɖe kpatam

awusatɔwo ƒe gbedolaƒe ye amadede yi nye aŋutsiɖiɖi le ŋuti aba ɖe le blu ameha gbogboaɖewo do tso subɔsubɔƒe le eme, eʋu etɔ̃ le wó ŋgɔgbe

Sukuviwo le sukuxɔme eye woƒe tsitsa ke nye yevu hã le wo dome. Ɖevi aɖewo le nuŋlɔti ɖe asi. Ame aɖe tsi tsitre ɖe emɔnu eye awu ye wodo ƒe amadada le dze eɖɔ kuku hã.

Ɖevi aɖewo ŋudu va le nyɔnu aɖe. nyɔnua ƒe ta ƒe amadede le yibɔ eɖɔ tsitsi yibɔ edo awu dzi tsiwu le ʋi. Ɖevia ɖewo ƒo ɖa eye ŋutsuvi aɖe hã le kpe ɖe wo ŋu.

Ame aɖewo le gli ɖom. Me gbatɔ edo awu dzi kple anyi yi ke amadada blu le eŋu. Kuku ya woɖɔ akpa ɖe le dze akpa ɖe le flu. Nu ye wokɔ le kpi dzidze mee ele dze.

Ame aɖewo le mɔzɔzɔ eye wole egbe ƒuƒu me zɔm. amewo lé bagi yike gbe mumu kɔla le ŋuti, amewo kpla bagi yike le yibɔ. Atiwo ƒo xla teƒe ye tom wole.

nyɔnu aɖe nɔnyi hɛ le si naɖe nɔ asiƒome nɛ ébla taku kupɔtu le gbɔ éko nuwo kɔɖò kupɔtuɔ dzi gasi le kupɔtuɔ me, etɔ nane kɔ da le agba me kusi hã le gbɔ eye apapa hã dzedzem